Meeshaan waxaa yaalo labo biiso kalarkoodi yahay jaalo laga cabitaan koobka kola miis ay saaranyihiin

Labo baako ee Ku jirto banjaado madow iyo banjaatada jilibka lagu xiranayo labada kartoon kiikab aa Ku qoron iyo isboort

Waa guri dhisme ka socda wuxuu ka samaysan yahay buloketi karabaraha ayuu marayaa

Dad badan oo fadhiyo hool oo daahmaan leh miiskiisuna uu aad udheeryahay miiskana waxaa saaran maro hagaan sidoo kale waxaa saaran biyo caafi sido kale dadka waxay ku fadhiyaan kuraas madow ah

Cudurada caruurta kudhaco. Diig la' aanta, habdhiska neef mareenka Shuban biyoodka, uur kujirta nafaqo yarida.

Shaati iyo surwaal midabkoodu waa shaax cadeys waxaa hoos yaalo kabo cadaan ah.

Kushiin dhulkiisu uu yahay kafeey sidoo kale qeybta Korena wuxuu leeyahay nal iyo muraayad oo daaqad ah sidoo kale miis iyo iskifaalo oo leh qaanado